Labo saxan oo kala saaran malaay waxaa kaloo saaran sabiib baradho badal barbarooni biyo caafi moos

Waa dhul geedo gaa gaban leh oo cows cagaaran leh

Waa wiilal laba wiil wataan fannaanado cagaar madow waxa ay gacanta ku hayaan waa cagaar waa guduud guryo ayaa ka dambeeya

Nin ku fadhiyo kursi kursiga midabkiisa waa orange ninka waxa uu wataa suud iyo shaati garamaati suudka midabkiisu waa garaajo shaatiga midabkiisu waa baluug garamaatiga waa cadaan waxaa agyaalo laabtoob

Waa roog yar oo suuf ah mideb kiisu yahay dahabi

Makiinad shiideyso dhagaxaan oo kalarkeedu yahay cagaar gaari ayaa egtaagan midabkiisu waa gadoodyo jaalle

Waa arday dugsi sare ah ardayda waxay ku fadhiyaan kursi waxa waxaa egyaalo miisaas waxay gacanta ku hayaan qalimo iyo buug waxay wataan dhar cades iyo surwaalo

waa Niman iyo naago mel isku imaday Midka uso horeyo wuxu Watan sud shati yaro bati sudka midabkisu waa madow midabkisu midabkisu wa Cades shatigu wa balug

Dad fadhiyo masaajid waana nin io wiil , wiilkuna uu horeeyo wuxuu wataa funaanad oo cadaan ah gacantana waa ugu jira saacad sarwaal madow oo jeemis ah

Nin wado buugaag ninku wuxuu wataa funaanad cadaan oo soomali ku qoran iyo cimaamadeedi oo cadaan ah

Waxaa ii muuqda daroon midabkeedu yahay madow dhulka ay taalo waa mutuleel cadaan

Saxaman iyo bakeeri baaquliyo saxamantu midab koodu waa gaduud iyo cadees xigeen meesha ay saaran yihiin waa miis onadifsan

Guri ayaa meeshan ku yaallo guriga kalirkiisu waa caddaan waxaa ka dambeeyay guri kale oo madoobe

Waa harqaan waxaa talaayo gabar afka ayaa u xiran midabka harqaanka waa caddaan gabar kale ayaa ka dambeyso

Wiilal cayaartooy oo meel taagan dharkoodu waa isku nuuc waxay wataan fanaanad oranji ah iyo surwaal oranji ah. Midna waxuu wataa garan buluug ah iyo buume buluug ah.

Waa naago taagan meel banaan ah. Naagaha waxay wataan saakooyin oo cadaan iyo garbasaaro cagaar ah.

Waa boonbalo ku jiro ka tinad midabkeedu yahay dahabi boom baraha kala hargeysa waa madow

Waxaa ii muuqda maqaayad magaceedu yahay hillaac u k fadhiya niman waxaa ag maraayo nin wata macwiis yaalo fanaanad

Niman meel fadhiyo midka soo horeyo wuxuu wataa surwaal madow ah waxaa ag yaalo laabtoob

Waa laami waxaa maraayo dad iyo mootooyin iyo gaari dameer, naagta ugu soo horeyso waxay wadataa garbasaar oranji ah iyo fiyool ah, xijaab oranji ah, dirac gaduud ah gacanta waxay kuwadataa dambiil

Waa gabar kufadhiso kursi waxaa agyaalo miis iyo makaroofan madow ah, waxay wadataa dhar xijaab qaxwi iyo masar qaxwi ah.

Waxaa ii muuqda afar nin iyo gabar dumar ah afartan waxay wataan suudaan gabadhana waxay wadataa qamaar caddeysaa kuligoodna korka waxaa ka saareen koofiyo

Waa hool waxaa yaalo kuraasman miisaas midabkoodu kala yihiin caddaan waxaa dul saaran miisas ka caadado biyo caafi ku jiraan daahir dambe waa qaxay

Waa jiko leh hal daaqad waxaa kudhagan armaajooyin. Jikada midabkeedu waa gariije Armaajada waa cadeys.

Waa hoteel ama hool waxayaalo miisas iyo kuraas miisaska waxa kumaran maro cad kuraasidan waxaku fidsan maro

Waa arday dugsi dhexe ardayda waxay qabaan cadaan iyo dhar oo jaale ah

Waa meel kusocoto dhismo waxaa yaalo haan caag oo weyn biyo kujiro

Waa miis iyo kuwaasiin iyo fadhi armaajada maacuunka midawgoodu waa kofee

Pambale uu ku jiro saarka midabkiisu waa madow oo ambulaan waa caddaan wuxuuna saaray boom waa miis madowga

Waa boonbalo way ku jiraan saddex saakooyin sakooyinka kalirkoodu cadaan madow gudubba waye

Waa musqul leh kkilafu dhaqay midabkeedu waa cadaan darbiya waxasaran bilan midabkuna waa cadaan

Dhago dhago saaran meel cadaan ah dhagaha waa dhagaha yar yariiska midabkoodu waa dahabi iyo qalin

waa fadhi iyo miiskiis fadhiga midabkiisa waa cadeys miiska midabkiisa waa dahabi daaha ku xiran qolka waa jaale darbiga waa cagaar biyo

Wahal nag okufadhido kursi midabkisana yahy jalo waxa agyalo laptop iyo cafi laptop midabkisu wa cadan dharka ay wadato wa shati madow iyo taraxad cad iyo madow fiyola ah iyo gadud

Waa maqaayad aada u qurux badan waxaa ku yaalla geeda cagaaran iyagiida cagaaran oo dhaadheer

Waa niman oo taagan meel maqaayad ninka usoo horeeya wuxuu wataa shaati oo beer kuwa kale dharka ay wateen

Waa labada naag fadhiya meel mid waxay watahay xijaab qaxay u tahay buluug

Waxaa ii moodaa maamooyin wataan calan soomaaliya cudud durbaan tumayo

Waa naago meel fadhiya gabadha ugu soo horreyso waxay wadataa ookiyaalo madow iyo xijaab oo qaxwi biyo biyo ah

Gabar ku fadhida kursi waxay qabteen og yaalla madow ah kaba midab ah iyo xijaabo cadaan ah

Waa kasac caano waxaa loogu talagalay ilmaha yaryarka midabkoodu waa caddaysi qaxwi magacoodu waa nunac

Miisaas meel yaalo miisas ka waxaa saaran marao cadaan ah

Ilmo fadhiyo dugsi akhrisna wata iyo boorso wxu gacdnta ku wata jasa

Saxan saaran malaay iyo basal, banbanooni iyo baradho saxanku waa cadaan.

Niman fadhiyo meel bannaan ah in google soo horreeyo wuxuu wataa khamiis madow ah waxaa ka dambeeya nin kale oo wato fanaanad madow ah iyo macawis

Waa nin sameynayo miis wuxuu qaba shati cadaan ah iyo surwaal madow ah miiska kalirkiisu waa caddaan

Labo gabdho waa dugsi sare waxay gacanta kuwataan buug iyo qalin waxay xiran yihiin xijaab cadeys ah.

Waa basas waddada marayo waxaa kaloo maraayo dad waxaa ka mid ah nin wata macwiis shaati cadahay basaska midka usoo horeeyo midabkiisu waa buluuq cadaan

Sakeel saaran meel caddaan waxaa ku jiro ubax sakeelka midabkiisu waa madow ubax midabkiisu waa cagaar iyo buluug

Dad badan oo soo socdo oo ku jiraan naga natoo u soo horeyso waxay wadataa dilaajaalle ah iyo xijaab madow ah

Waa maqad laku gadaya sabuus sabuska waxow saranyahay saxan waa madow waxa korsaran tiisha

Waa suuq waxaa joogo naga fara badan waxaa lagu wadayaa sikaal ku jira wax cagaar oo ah leeleefow waxaa fadhiya naga wataan xijaab guduud xijaab cadde

Qolka waxaa ku xiran nal cadaan ah iyo nal buluug ah

Waxaa meeshan iga muuqda xuruufta luqada soomaaliga iyo xurufta luuqada carabiga